Abatunzi b'ebintu ebyenjawulo abasinga mu kano akatale batuula wansi wa manvuuli. Era nga batunda ebintu ng'ennyaanya, obutungulu n'ebirala. Ku mabbali g'akatale waliwo kalina ez'enjawulo ezeesuuliridde.

Obudde buwungedde n'ebire bitono mu bwengula, amazzi g'ennyanja mateefu, abantu baabo bayimidde wabbali w'ennyanja nga baweraawerako.

Owabbooda aweese omusaabaze emabega nga batambulira ku kkubo ery'omusenyu. Ku mabbali g'ekkubo kuliko ente nazo ezitambula za kitakataka endala nzirugavu.